092 <noise> 22 <noise> 41 <noise> waaw <noise> 206 93 01 waaw <noise>

<hesitation> si bambara comme <hesitation> ci wàllu

waawaaw waaw

waawaaw dëgg la dëgg la comme ma njëkkee ci bambara rek <noise> comme nu ko président waxee <noise> loolu laa ciy jël ndax <noise> produit bi <noise> dafa nekk produit boo xam ne nii <noise> du lu ñuy laamlaame <noise>

comme nu nga ni nga ko waxee rek <hesitation> dama see dolli tuut comme kuréel gi moom li muy jàppale si ay baykatam dafa bëri <noise> comme ni ko président waxee <noise> parce que <hesitation> dañ leen siy jàppale si fànn bu bëri même ci wàllu crédit <noise> dañ lee see jàppale <noise> parce que kuréel bi comme <noise> baykat yi ñu ngi siy <noise> organisation bi moom feeg ñi si bokk commencé wu ñu di si gis seen bopp rek <noise> du dox <noise> kon ñi see ñi si bokk bu ñu commencé di gis seen bopp day tax <noise> liggéey bi mën a ratax <noise> wàllu loolu yëpp looloo tax <noise> kuréel bi di mën a gën di avancé <noise> <sniffs>

<hesitation> <hesitation> <noise> waaw li ñu

waaw li ñu inspiré <noise> boo ko xoolee équipe bi <noise> su ma yeboo mane leen ñu si ëpp ay jeunes lañ <noise> ñi si ëpp ay jeunes lañ toll ci liggéey waaw yoo xam ne liggéey moom <noise> ah moom la <hesitation> doomu aadama war a def <noise> te boo koy def it dafa war a nekk loo xam ne na nga ko gëm <noise> donc moo tax ñu choisir ce nom Dóor waar <noise> te nom boobu ñaare su ma demee ci ci ci genre ru rencontre yi su ma su ma su ma présenté woo rek aussitot gars yi dañu naan ma yow nag Dóor waar moom waroon nga <noise> war ngaa wane sa bopp

waaw <noise>

mën na nekk

ok <noise> léegi pour traitement bi <noise> dañiy def su fekkee da nga indaale sa semence <noise> boo ñëwee <noise> ñu ngi la koy traité teel <noise> hectare ru dugub bi maanaam hectare ñu ngi ko xayma ci 4 kilos <noise> ñu ngi la koy traité 1300 <noise> léegi su fekkee ne nag par exemple da nga ñewoon <noise> fekk <hesitation> ëndi woo semence nga bëgg ñu jaay la semence bu ñu traité <noise> boobu ñu ngi la koy jaayee <noise> hectare bi maanaam 4 kilos yi <noise> ) 2500 <noise> yooyu yëpp prix yooyu c' est possible <noise> déplacement bi aussi comme ni nga ko waxee daan nañ ko def daaw <noise> bi ñu xamee ne village bii nii par exemple am na ay demandes <noise> yu toll ci benn lim boo xam ne <noise> yaakaar naa ne suñ fa demee mën nañ fa def affaire

bu boobaa dañuy consulté wu ba am benn lim boo xam ne au moins ay 50 producteurs <noise> wala lu ko ëpp sax ndax daaw def nañ ko ci ay dëkk yu mel ne

dem nañ boori kër Baka Diaw dem naén ba <noise> Bambadala <noise> dem naén aussi ba nuñ koy waxee kër Baba Coumba ne yooyu yëpp aussi dañuy bàyyi ba ñi nga xam ne ñoo ñoo ko soxla organisé wu woo ñu <noise> su ko defee gars yi bu ñu fa demee mën nañ fa dem une journée tout une journée <noise> su ko defee dañuy fa mën a traité lu am solo loo xam ne <noise> du si aaj du aajuwaat ñoom ñuy déplacé wu di dem <noise> donc ku ko soxla daal <noise> boo amee lim bu ni toll rek <noise> 50 ou même plus sax <noise> waaw

waaw mais xam nga période bi ñu toll nii nawet dafa jege si presque <noise> te te actuellement nii ñiy ñëw Saalum Diané di def traitement bi rek <noise> dañu xaw a bari <noise> xam nga su fekkee nag ne yow da nga ma woo si benn lim bu toll ay 5 producteurs su ma leen fa bàyyee dafay mel ni damay bàyyi Saalum Diané ñoo xam ne dañ fay ñëw duñ ma fa fekk <noise> moo tax dañuy bëgg toujours bu jot suénu amee benn lim bu toll si 20 jëm kaw rek <noise> su boobaa dinñ mën a avertir ñi waroon ñëw Saalum Diané dañuy déplacé suba <noise> benn dëkk su ko defee ñoom <noise> bu boobaa mën nañ xaar ñu dem foofa dóor foofa après <noise> buñ ñëwaatee nag doog a continué Saalum Diané <noise> <sniffs>

non non

dañ fa mën a dem

ké képp bépp commune comme suñu partenaires comme suñu naattango yu nekk Nioro alassane Tall ndax ñoonu am nañu réseau aussi samba Gueye aussi yoruñ produit bi <hesitation> Toubacouta aussi réseau la mais yoruñ produit <noise> nga dem ba Djilor ñooñu ñëpp suñuy suñuy suñuy suñuy suñuy par suñuy mais c' est des réseau yeneen réseau mais xëy na ñun produit bi ñu ame nii ñoom yore wuñ ko donc suñu si soxlaa ku ñu si soxla rek si résaeu yooyu noonu su énu defee appel <noise> dinañ mën a fexe dem foofu

mën ci atteindre

mën na ñoo créer ne mën na ñoo <noise> jëndaat yeneen machines <noise> yokkaat produit bi <noise> su ko defee communes yooyu nga wax noonu yëpp ñooñu suñuy part suñuy suñuy suñuy suñuy suñuy dëkkandoor lañ te <noise> ñu ngi ak def même activité que ñun <noise> mën nañ fee yóbbu suñuy machines mën nañ fa yóbbu suñuy produits <noise> jàppale aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy baykat yi nga xam ne ñu ngi lëkkaloo si kuréel yooyu noonu <noise>

waaw

dem kër

bu boobaa moom bàyyi bàyyi bàyyi <laughs> foofu juróom ya dem <hesitation> <laughs> dem lijanti 30 ya loolu moom moo gën a am solo

déedéet <laughs> demeewul noonu déggoo ma ne la daaw déplacé nañ ay journée yu bari

nee naa la

benn commune waaw loolu moom en tout cas daal daal heure bu ñu amee ay demandeurs danañ fexe génn commune bi pour demsi yeneen communes yi

donc président 2500 nga wax ne ne moom lay moom lay jar fekk yow indi woo jiwu gi

<noise> c' est ça Bakhayokho